Kom n doya maa ka ŋarima bɛ di puuni ŋarima maa nyɛla zaɣ bobgu shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi tihi n za kom maa nangbani kpansi maa ka yiya bɛ kom maa kpansi ka di mɛmi tamtam taba ka Loori nim n ʒɛ tihi maa gbuni maa

Niraba n ʒiya bi nyɛla paɣaba mini dabba ka bi bɛ ko biɛri ni paɣaba maa gbubila gbambihi ni pipii nima ka shab ʒi duli Paɣa mini o bia ʒi ni bia maa bi so pɛto shab yɛla liiga ʒiɛ ka shab yɛ zaɣ nuɣso ka dabba maa shab yɛ liiga dozim

Wo woribi n ʒiya wo woribi maa nyɛla paɣaba ka nin lihi lihiriba ʒiya bi nyɛla paɣaba mini dabba ka wo woribi maa zaŋ cheeni nim niŋ bi nyingoya ni ka zaŋ laɣakpahara n lo bi zuɣuri

Paɣaba n chɛna bi nyɛla niraba ayobu ka so ŋmaligi lihina ŋun ŋmaligi lihina maa gbubila guuka bi zaa ʒila taha piɛla ka ŋun ŋmaligi lihina maa gbubi guuka dozim ka nyaan dani maa yɛ liigq vakaɣali